M mmɔfra no resaw, mɔfra no resaw nsu ɛwɔ esutene mu dzeakɔ yɛ adze. Nsutene no resen na hɔn akyiri no bepɔ wɔ hɔ. Binom hɔn nnua nom hyɛ hɔn akyiri na ɔresaw esutene no.

Besia no reyɛ edziban. Ɔrekyew adze, na ɔte gyaadze. Koropɔɔto si ne nkyɛn, bukyia nso wɔ hɔ, na adze a wakyew no nso ɔgu plɛɛtem.

Kaa ebien a woenya akwanhyia. Kor yɛ kɔkɔɔ, ɛnna kor nso yɛ fufuw, na ɛhwɛ wɔn ekyir a, adan atentenatenten sisi hɔ a ɔkyerɛ dɛ ɔsii wɔ kuro kɛsim, na ahɛn bi eyi n'enim a ɔyɛ dɛ ambulance reba deɛ asɛm no esi.

Sotɔɔ kɛse a wɔawene mpaboa ahyɛ mu ma. Ɔahyehyɛ no asɔɔtoo asɔɔtoo fɛfɛɛfɛ wɔ hɔ. Na atam bi nso ɔabobɔw agu ne nkyɛn hɔ.

Ɛha nso yɛ akwanhyia a woasi wɔ krom. Ɛdan no nyinaa adwiriu agu. Ehw3 ɛhyire a wohu kube nnua sisi hɔ a ɛdan no bi wɔhɔ a ɔno w'anbu. Dua na nzeɛma a ɔwɔ dan nu nyinaa apite hɔ basaa.

Mmaa akansi, nyia woedzi nkonyim nye yi. Ehwɛ a n’ahenkyɛw ne tsir, wɔdze tam a ɔkyerɛ dɛ ɔno na oedzi nkonyim no so abɔ ne koko mu. Banyin kor gyina n’ekyir a ɔrekyerɛkyerɛ kwan a ɔfaa do dzi no nkonyim no akyerɛ dɔm no a wogu hɔ no.

Mbaa na mbenyinfo a woridzi afahyɛ na woehyia wɔ hɔ ekuraase. Wɔretwa dua kɛse bi ho. Hɔn ekyir nso dan sisi hɔ. Hɔn nyinaa wɔdze kente wɔdze ayɛ atar sin dze etwa hɔn asen, na wɔayɛ biribi ato hɔn asen a sɛ wɔketa hɔn ho a ɔyɛ dede. Hɔn nan nso, ndzɛmba bi bobɔ hɔ.

Abibifo mbɔfra a wɔwɔ Africa man no mu bi na woehyia buronyi kɔkɔɔ besia a ofi ne kurom aba, na hɔn anyi agye ama wɔafemfam no na wɔne no robɔ nkɔmbɔ.

Sotɔɔ kɛseɛ a wɔahyehyɛ atam ahorow asɔɔtoo ahyɛ mu ma, na sotɔɔ no wura no ɔdze anigye retɔn adze nti, ama sss n'ano ayɛ nsereba nsereba nkotee.

Besia fɛɛfɛ bi te adwa do a watu ne nan abɔ do. Ɔhyɛ tam ataadeɛ na wɔtontɔn atosode ahorow bebree a ɛbi wɔ nkenten mu na ɛbi nso wahyehyɛ no wɔ ɛpono do na noara besia no ankasa ɔte anim a ɔretɔn.

Aha yɛ adesuabea a adesuafo mmofra asuade wɔhɔ, wɔn kyerɛkyerɛni wɔne ɛbinom gyina abo na no. Na broni bi nso aba bɛsra wɔn ma ɔno nso te dan no mu bi.

Maame tse egua do, basiaba bi tse n’enyim, na maame no kitsa afe robɔ basiaba no ne tsir, resiesie no tsir ho ma no ho ayɛ ahomka.

Ebibifo hɔn guamu, woesiesie muoko, woesiesie borɛdze, anwew gu ekyir hɔ, atɔfo nenam gua no mu na atɔnfo no so tsetse hɔn ndzɛmba ho, binom a ɔnam ewia no ntsi, binom abobɔ kyim a wɔtsetse ase.

Africa man yi mu beebi mbɔfra a wɔwɔ school wɔresua adze, na hɔn anya hɔhoɔ a ɔyɛ buroni ma waba abɛsra hɔn, na ɔnye hɔn wɔ dan no mu hɔ, bea a wosua adze no.

Aha nso yɛ beaeɛ a mbesiafoɔ ehyia a wɔredzi gua. Wɔretɔn nnam Kɔtɔr bɔtɔnfo no wɔakɔ akɔtotɔ nnam no wɔ mmmenyinfo no na wɔdze aba abɛbubu mu nkakrankakra dze agu nkyɛnse mu na wɔretɔn.

Aketesia no aketesia no soso nneema a wɔtontɔn. Bi wɔ adze mu kita ne nsam. Bi nso wɔ adze mu si tiri do na ɔnam kwan do rekɔ akɔtɔn ne ndzeema.

Amamber afadze mu bi nyen. Mbaa ne mbenyin a wɔabɔ kyenku woehyia wɔ guabɔ bi ase, na mbesiafo a wɔahyehyɛ wɔ hɔn fɛɛfɛɛfɛ, wɔdze tam esisi hɔn ase na hɔn kokomu, dze ahwendze atoto hɔn tsir, na wɔresaw adowa wɔ guabɔ no ase.

Mmofra ahyia wɔ wɔn agodie bea. Ɛbinom kita kita atwene a ɔrebɔ na ɛbinom nso tena tena hɔ retie na adwomtofoɔ nso gyina gyina hɔ ɔreboa ma agorɔ no wa akɔ do.

Ha so yɛ adusuabea mmofra mma no wɔn nhyehyɛe asuafoɔ ntaade, wɔ hyehyɛ efie ntaade na ɔresua ade. Ɔkyerɛkyerɛni no gyina wɔn anim na atwerɛ pono nso wɔ hɔ bi. Mmofra no bi nom ayɛ tena hɔ retie nea ɔkyerɛkyerɛni no rekyerɛ wɔn no.

Abɛɛfo adan wa sisi nom bi ne agyanan bea yi. Ɛhwɛ agyanan bea ne kuruwa no ɛsi hɔ na wa asiesie ɛdan no mu ma ɔyɛ ahomeka papaapa. Neɛma bebree wɔ dem bea yi.

Kurow kɛse a abrosan sisisisi mu. Abrosan no ɔwɔware ara yie. Na kaar kwan da dɛm korow no ne mfimfini na adan no gugu n’afa n’afa. Ahɛn bebree a wɔn nyinaa kita akokɔ angwa n’ahosu na wɔdzi dwuma wɔ hɔ, ma nyimpa bebree nso nenam kurow no mu.

Mbaa ahorow pii, nkataasia, amaamefo, mberwa na wɔahyia wɔ bea wɔtɔn adze ma obiara ne ndzɛmba si n’enyim, binom wɔrepa dza ɔnnyɛ efi mu, binom so tsenatsena hɔ rotweɔn atɔfo ma woebedzi hɔn gua.

Mmaa a wɔsoso hweaseammɔ akɔ akɔsaw nsu dze reba fie. Ↄsono obiara na ne tam a wɔfura wɔafura, na hon nkyɛnse no de ehwɛ a wɔbɛka dɛ ɔyɛ kor.

Kurow kɛse a kaar kwan da ne finimfin. Kurow no gu afa na afa na kwan no da ne finimfin. Taxi nena, kwan no do, trɔtrɔ so nenam kwan no do, na nhimpa so woridzi akɔnaaba wɔ hɔnom.

Akwanhyia huhuihu bi na esi wɔ ha, ahɛn ahorow ehyiahyia mu ma ndadze a wɔdze hyehyɛ kaar kwan ne nkyɛn awowɔ hɛn no mu. Ehwɛ kaar kwan n’afa na n’afa a, ahɛn a hɔn woennya akwanhyia no, wɔnam do wɔrokɔ.

Kaa a wanya akwanhyia, mmom n'akwanhyia no, ɔnye hɛn foforɔ biara anhyia, na mmom ɔyɛ ndzɛma a wɔahyehyɛ no mborodo na wama dɛm akwanhyia no esi. Mbenyimfo a wɔyɛ apolisifoɔ gyina hɔ a wɔrehwehwɛm adze ahunu kwan a ɔmaa akwanhyia no ɔbae.

Mbesiafo na wɔwɔ beae. Binom tur hɔn mba. Binom nso wɔntur mba. Binom kitakita hɔn baage. Binom soso hɔn baage, na binom nso wɔsoso akyɛw.

Nketeesia anan gyinagyina efie bi n'enyim. Ma wɔkitakita mbuukuu wɔ hɔn nsam. Wɔregu dew.

Adan pii si wɔ hɔ, na kaar kwan da adan no n’enyim, n’afa no so po da hɔ. Na nyimpa pii gu po no mu woruguar na binom so gyina kaar kwan no do a wɔrohwɛ hɔn a woruguar no.

Mfonyin yi reda kwan a yɛfa do hohor hɛn nsaho edzi, na kwan a yɛfa do kata hɛn hwen na hɛn ano dɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a yarba ɔbae no bi nnkeka hɛn. abaatan hɔn hyehyɛ hɔn ekyir ma hɔn so wogyiana a wɔrotweɔn ma hɔn so wowia a hɔn so wɔahohor hɔn nsaho.

Mbenyinfo na wɔhyɛ a tam atar na woehyia wɔ bea kor. Na wɔrekyerɛ mber wotum dze bɔɔlobɔ dzi agor. Wɔddze bɔɔlobɔ regye hɔn enyi.

Ɔbaatan a ɔasiesie ne ho kamakama. Ɔasiesie ne mba mbaa abien nso ho kamakama a ɔnye hɔn apue. Na ɔabehyia obi a ɔtɔn adɔkɔkɔdɔkɔdze na ɔatotɔ bi ama ne mba no ma wɔn nyinaa wɔn anyi anyi aagye.

Nkataasia ebien a wogyina dua bi ase a hɔn atar san hɔ na hɔn so wɔafa hɔnho wogyimnagyina dua no ase. Hɔn ahofa no anaa hɔn afadze no, ɔreda ndɛ abaɛfor afadze edzi no mu bi akyerɛ hɛn.

Mmofra pii wɔ kwan do hɔ, maame foɔ bi nom nso wɔhɔ. Mmofra no nbenyini ka ho na mbesia nso ka ho na maame koro kita abɔfra koro no nsam.

Beaeɛ a wɔdzi gua a wɔfrɛ no guam. Na mbesiafo pii a wɔtontɔn adze. Wɔaba wɔahyehyɛ hɔn nnyɛma. Binom tɔn abrobɛ. Binom tɔn tomatoes, binom tɔn borɔdze. Binom nso aba mu a hɔn nso reba abedzi gua.

Mmesiafo bebree na wɔwɔ gua no do hɔ. Obiaa ne ndzɛma a ɔtɔn no si n'enyim. Binom tsenatsena edua ho, binom nso butuw edua no ho retɔ bi. Binom nso nenam gua no mu. Gua no yɛ gua kɛse a nyipa pii aba mu a wɔre dzi gua.

Mbesiafo tete ewia do. Binom kita kyim kata hɔn do, na yɛhwɛ a tomatoes na ndzemba ndzɛmba, atosode pii wɔ hɔ a wɔtse gua mu hɔ na wɔretontɔn. Wɔretwɛn atɔfo ma wɔabɔtɔ.

Aborɔfo na wɔahyia wɔ hɔn fie na wɔre wɔreto pon. Wɔregye hɔn enyi. Wɔn ekyir no, nhaban kusuu bi wɔ hɔ, na wɔahyehyɛ nkanea wom dɛma ɔbɛyɛ hɔ bɛhyerɛn. Binom tete hɔn mma so.

Tseaseanam nam nam kaar kwan no do. Tseaseanam no, nnipa wom, na adze a wɔhyehyɛ nyeɛma gu do nso wɔ kaar no a ɔyɛ tseaseɛnam no do, na benyin kor panyin ne abɔfraba nso gyina tseaseanam no aboo no ano.

Egya a ne mba etwa noho ehyia. Mbesiamba wɔ mu, na mbenyimba wɔ mu, na papa no woetwitwa anamuna dze ama ne mba ma wɔtse hɔn fie abow ano a woridzi.

Besiaba a wabɔ ne tsir na ɔhyɛ asetare nkotee ma ne nua bes benyina a ne nua abɔfra kakraba te ne nan do a ɔno nso hyɛ ataar fufuo. Kor nso tena ne nkyɛn ma wɔn nyinaa wɔte agua kor do wɔ hɔn fie.

Kurow kɛse na hɛn gyinabea a ɔbaa tra yie papaapa. Ahɛn beberebe sisi hɔ, nkakramba na akɛse a wɔretweɔn na wɔafa nyimpa dze wɔn akɔ bea a wɔbɔkɔ. Ahɛn binom so wɔafa nyimpa ewie ma woesi kwan do a wɔrokɔ. Adan beberee a ɔyɛ ahomka na ɔwowar so wɔ kurow no mu.

Nkataasia bebree ma wɔwɔ mfonyi yi mu. Wɔafa hɔn kurom afadze fɛfɛɛfɛ. Wɔdze ahodze asiesie hɔn ho bi bobɔ wɔn tsir, hɔn kon, hɔn nsa, hɔn abakɔn nyinaa bobɔ ahondze fɛfɛɛfɛ dze reda hɔn amambra adzi.

Oyi yɛ adziban a ɔyɛ Awonafo hɔn adziban a wɔfrɛ no akplɛ na fetridetsi a Akanfo wɔka dɛ itew na nkrumankwan. Nkwan no kɔtɔ wom, nam wom. Ɔyɛ ahomka ara yie.

Nyimpakuw bi hɔn amamber nyi. Wɔahyehyɛ wɔn ho wɔdze kente tam na wɔdze ahyehyɛ hɔn ho. Ahwendze gugu hɔn kɔ. Nyimpa pii etwa hɔ ahyia na besi no a ɔwɔ mu no, ɔridze asaw.

Ha yɛ bia a ɔde nsa de adwene ade a ɔyɛ ahomeka. Wa adwene nipa a esisi hɔ a nipa no ɔkita abɛn a ɔrebɔ, wa ayɛ obi nso ne honini nso de asi wɔn akyiri, wa adwene ade fɛfɛɛfɛ de asiesie bia a ɔte dɛm.

Mmesiamma ebaasa a ɔkor so kɛntɛn, na ebien wɔtse dadze pɔnkɔ do, na kor no nso ɔtse dadze pɔnkɔ nensa no do. Na bea a wɔwɔ no yɛ ahaban mu.

Mbɔfra a hɔn enyi agye. Hɔn maame ne hɔn nua kakraba gyina hɔn akyir wɔ hɔn akuraase na wɔrehwɛ computer mu dze regye hɔn enyi wɔ hɔn ekuraase.

Aborɔfo na Ebibifo na woehyia wɔ beebi, na binom fura kente, tam a wɔdze apam atar fɛfɛɛfɛ dze ahyɛ akataasia kor. Borɔnyi no binom soasoa kyɛw, binom so hyehyɛ trousers gyinagyina hɔ.

Korow aa abrɔfo na abibifo nyinaa ara ɛte'm. Aha yɛ gua aa w'ɔtɔn adze wo mu. Aborɔfo aba rebɛtɔ adze wɔ abibifo no bi nom hɔ. Wohwɛ akyiri hɔ nso aa, dɔn abɔ kyenku gu hɔ aa won nyinaa wɔredzi gua.

Banyinba a ɔso kɛntɛn nam kaar kwan do. Stɔɔs wowɔ kaar kwan n'afa na afa. Ndzɛma wowɔ nkyɛnsee na nkɛntɛn no mu sisi hɔ. Abɔfra a ɔso kɛntɛn no kita kaar a ne tae kor na ɔdze nam ɔrekɔ.

Ha yɛ mpo ano a nhyɛma sisi nsuo no do. Besia bi nam ha wɔkita nnam kɛse bi na nnam kakrama nso wa sina no wɔ ahoma do na wɔkita no na wɔde nam po na ano hɔ rekɔ fie.

Nkorɔfo pii enya mber a wɔdze gye wɔn ahome wɔ bea yi. Binom tsetse dadze pɔnkɔ do. Binom menam hɔ. Binom nso soso adze a wɔdze rekɔ akyima. Wɔn nyinaa wɔdze dɛm mber no regye wɔn ahome.

Abrofo mbesiafo a ɔreyɛ aninkyemono ho adwuma. Wa tew aninkyemono no wɔ wɔn afuom na wɔahyehyɛ no wɔ neɛma mu. Ɔte hɔ na ɔrehwehwɛ aninkyemono no.

Africa nkurow no bi n'ekuraase. Mboframba no dze ndua ayɛ tsasanam ma ebien tse mu m ebaasa nso repia hɔn. Iyi yɛ hɔn nsaanodwuma a hɔn ayɛ.

Aborɔfo na hɔn ebusua. Ↄyɛ egya, ɛna na ɔn mma na wɔda mpadua do wɔredze hɔn ahom ma hɔn mma no hɔn enyin agyew.

Ha so yɛ kurow a nemu so ara yie. Kaal kwan da kurow no n'emfinfin. Ɛma nkube dua sisi sisi hɔ, adan nso sisi sisi hɔ. Ɛna mmesiafo a binom wotur mma wɔ soso atosodze dze rekɔ ekyima.

Sotɔɔ a edwindze ahorow pii wɔ mu, bi ye asanka a ɔwɔ mbuado, bi nnyi mbuado. Na atam a wɔdze hɔn nsa awen ma no wura wɔ hɔ rohwɛ.

Iyi yɛ dan a ndzɛmba sisi mu, mpadua si mu, no wura no mfonyin bɔ ban ho, famu hɔ wɔatow no tile papa bi ma ayɛ fɛfɛɛfɛ, na mpa no so woesiesie do ma ɔayɛ ahomka.

Enyigye bea nye yi, mbaa mbanyin, wɔadrɛɛse ma wo mbasiafo no hyɛ kɔmfoase na m mbanyin no so wɔdze tam apamp apempam knickers dze ahyɛ hɔn. Mbasiafo no, wɔbobɔ nduukuu, ahondze gu hɔn kɔn. Na ekyir no mbanyin binom tse hɔ a wɔrobɔ ayer no ma wɔresaw.

Nyimpa pii tsena baabi . Wɔtsena tsena egua do. Mmaa, nammɛrima, mmɔfra so ka ho. Na wɔn enyim no wɔdze tɛlɛfihyɛn kɛse n'ara esi hɔ a wɔretwa mfoni bi rekyerɛ hɔn.

Nyimpa pii tsenatsena egua do wɔ bea fɛɛfɛw bi, na agorodzibea bi wɔ hɔ a nkataasiamba ebien wɔresaw Adowa asaw, wɔafa Adowa afadze.

Asanka. Asanka a wɔabɔ apɛsie wɔde egum. Ehwɛ apesi no a wɔabɔ no a, wɔdze ne ho atosodze nyina akeka ho prɛko a edzi a ebenya ahoɔdzen. Kontomire no. wɔdze ayɛ abom fɛɛfɛɛfɛw ngo kɔkɔɔ na wɔdze yɛɛe. wɔde nkyrefua egum, akatoa wom, wɔasan anoa nkyrefua agu ho, ɛna wɔtwitwa paya nso wɔdze egu fa.

Mbesiafo tete kwan ho a wɔrebedzi gua. Binom akɔbu eburow abɛhoro ho asɔ gya dze esi do a wɔrobɔnoa na wɔatɔn. Binom nso tete hɔn nneɛma ho wɔ ekyir. Stores nso so wɔ hɔn ekyir hɔ.

Koruw kɛse papaapa na kaar kwan da ne mfinimfin. Na kaar kwan no, no do ayɛ ma. Tseaseanam ahorow bi rokɔ, binom reba. Na nyimpa a beberebe so nenam kurow no mu.

Besia bi tena gyaadze, ɔfura tam soro na ase bɔ ne dukuu. Nkyɛnsee pii atwa ne ho ahyia maa ɔkuta nkwanter dze resaw nkwan wɔ kutu no mu.

Nnipa bebree retwam wɔ kaa kwan no do. Adan atsentsen nso wɔ kaa kwan no n'afa na n'afa. Yɛwɔ kanea bi sisi hɔ a ɔkyerɛ dɛ hɛn no ɔngyina mma nnipa ntwam anaadɛ nnipa ngyina mma ahɛn no ntwam.

Kurow kɛse a aborosan a sotɔɔ wowɔ wowom si hɔ. Kaar kwan da ne mfimfin, na nyimpa bebree binom tsetse kyim ase a wɔretɔn hɔn ade. Ahɛn ahorow nso wɔrefa nyimpa dze etu kwan.

Nbenyi fo pii gyina bea bi. Ɔgyina dua ase na baabi a wato hɔ ntare nwea. Nbenyini na ɔgyina dua na ase no wɔkita ndwom afie a ɔrebɔ na nkurɔfo baasa no nso wa yere wɔn ho redi asaw a na no yɛ din.

Ebibifo hɔn amamber no bi nyi. Mbenyinfo na mbesiafo woetwa ehyia wɔ guabɔ ase. Wɔahyehyɛ ndzɛmba gu hɔ ma bi benyin bi rosɔ gya wɔ ho. Mbesiafo no nso woridzi asaw wɔ ekyir.

Dɔm etwa ehyia. Ahenfo wɔ mu. Binom efurafura tam fufuw. Binom fura tam kɔkɔɔ. Binom atsen hɔn sa kɛyɛ hɔn atɔfo atuu. Iyi da binom hɔn amamber edzi.

Bea yi nso yɛ bea a nkurɔfo ebien a wɔdze ahomam, wɔrobɔ mpɛrpɛr, na ebien nso wɔrohuru. Eyi nyinaa ka anigyegor no ho.

Basia bi a ɔwɔ n'asar, asar no wcabɔ shelves wɔ hɔ a ndzɛma sisi do de esiesie dan mu hɔ.

Abanbɔfo kuw na wogyina kwan no do. Nyimpa beberee nso wɔ hɔ ekyir a hɔn wɔdzi enyim a ɔhaw bi reba wɔwɔsɔ ano. Wokitakita etu wɔ hɔn nsamu. Wɔhyehyɛhyehyɛ aban ne ntar no bi, na wɔsoso kyɛw nso.

Mbofra yi nyi dwuma biara dzi. Enyigye nkotsee na ahyɛ hɔn ma. Wɔn ahomegye ber no na wɔdze rutu mbirka dze nam kurow no mu. Efuw na efuw wowɔ nkyɛn nkyɛn. Iyi kyerɛ dɛ hɔ yɛ ekuraase, na mbɔframba woridzi agor.

Store na woebue no fɛfɛɛfɛ. ndzɛmba a wɔtɔn no bi bobɔ ban ho, ndzɛmba no bi sisi pon do, na bi so sisi famu. Itwa w’enyi dze hwɛ sor a, ihu dɛ ndzɛmba a wɔtɔn no so, bi sensan sor. Wɔahyehyɛ hɔ fɛfɛɛfɛ.

Nkurow a kaal kwan kɛse da ne mfinfin na kaal kwan no, ɔda kurow no ase, na wɔahyɛ edwuindze wɔ sor. Na n'ekyir nohoa dzd ehwɛ a, aborosan atsentsen atsentsen na ogu hɔ, na bea a kaal kwan no dan no nso, efuw wɔ hɔ, na agordzibea nso wɔ hɔ.

Adansifo asi dan fɛɛfɛ bi. na mmenyinfo nko na wɔreyɛ dɛm adwuma no. binom gyina atwer do fomfam dan no ho a ɔretwiw ho. binom nso retenetene drobɛn a ɛwɔ dan no ho a ɛhyew a ɔwɔ dan mu hɔ bɛfam epue na binom nso wɔkuta wheel barrow na hɔn nso redzi dwuma wɔ ase hɔ.

Adwomtow na ahurusidzi a ɔkyerɛ nnyipakuw bi hɔn afadze. Hɔn atwa dze tam kor atwa atar. Mbesiafo hyɛ asetar nkotsen, Mbenyinfo no hyɛ asetar nkotsen na mbesiafo no wɔdze bi akyekyer hɔn anufu.

Mmenyinfo abien na besia kor a wɔahyia beebi wɔn dan bi mu a wɔrobɔ nnwom. Na nnwom no ho akadze nyinaa sisi hɔ a benyin kor rebɔ nnwom no na besia no nso rebɔ voiline na kor no ɔkita akasamu a ɔreto nnwom.

Aborɔfo mbasiafo ebien a wɔafa hɔn afadze fɛfɛɛfɛw, kor n’atar n’ahosu nyina yɛ kɔkɔɔ, na kor so ne dze no tse dɛ nson, na wɔsoasoa kyɛw. Wɔaba beebi a wɔtɔn atɔsodze ribedzi gua.

Mmenyinfo na wɔatwa ahyia ha, binom hyehyɛ ataar a akokɔ angwa a ahosu ahabun wɔdze ayɛ ne kɔn na ne nsa. Binom nso hyehyɛ ataar a ebunu binom hyehyɛ ase taar a wɔyɛ singlet na wɔrebɔ dondo ma koro nso resaw.

Mpoano na mbanyinfo na mbesiafo binom dze wɔn akyem, wakɔhyehyɛ no wɔ hɔ, na wɔbɔ dze agye wɔn enyiwa. Ehwɛ mmrɛ osi adwonto rekɔ do na, ɔyɛ ahomka papaapa.

Asiedzi mmenyinfo ahoɔdzenfo ahyia. Wɔabobɔ pata wɔ akyir ma nnipa tete ase. Mpenyimfo wɔreba asiedze n'ase no, asɔɔdafo dzidzi akyir a wɔso kyɛw akɔkɔɔ ma akɔkɔɔ nso bɔ hɔn asɔɔdaa ntar. Na mbenyinfo ne mbesiafo wɔabom wɔretwi pool wɔahwɛ dzaa obedzi nkunyim.

Mbanyin mpanyimfo na mbofra na woedzi ehyia wɔ bea a ɔtse dɛm. basia bi so ka ho a no so oefura ne tam ahyɛ no sortar fɛfɛɛfɛ, na wɔdze tam kɔkɔɔ etwa wɔnye fie no no mu ebien.

Kurow fɛɛfɛɛfɛw tantamm a ɔda mpoano. Hyɛn a wɔayɛ no nyinaa wɔahyehyɛ no fɛɛfɛɛfɛɛ. Wɔatwitwa akwan dze ato nkurow no mu ama kurow no ayɛ ahomeka.

Mpenyimfo na weahyia wɔ apon kɛse bi hɔ. Na nyea ɔkyerɛkyerɛ hɔn no aka asɛm ama hɔn nyinaa hɔn enyi agye. Wɔrebɔ nsam ma no. ℇhwɛ pon no do a, nsu a wɔbɔnom nyinaa sisi hɔ.

Ha yɛ station a ahyɛn a wotutu kwan sisi hɔ. Nyimpa beberee wɔ ahyɛn no mu. Binom nso gyingyina famu. Mbenyinfo ebien gyina hyɛn no ekyir a wɔrehyehyɛ akwentufo no hɔ ndzɛmba.

Mmbaa bebree a binom wɔn mba hyehyɛ wɔn ekyir, na wafor abobo Yaa, abɛɛfo kaar nketse nketse na nenan ebaasa ne bi . Wɔn nyinaa wɔn enyiwa agye, draefa nyi no nso n'enyiwa agye na wɔnam a wɔrekɔ.

Baabi a paep wɔ ɛna mmɛsiafo na mmofra wahyia. Wɔrebɛsaw nsu de akɛyɛ wɔn ade. Pae bi nso gyina nkyɛn a ɔretwa wɔn mfɔnyin. Paep ne yɛ paep a, esɔ ne nsɛm de kɔ fɔm de ba soro, ama nsu no anya kwan aba.

Mbesiafo bebree nenam lɔɔre kwan no do, maame bi di akyire koraa hyɛ ataade akokɔ sradeɛ, bɔ duku akokɔ anwa.

Haban bi n’enyim beebi a hɔ yɛ petee na nduadzewa woedua na wɔa woetwa no, wɔdze ebogu pata bi a kaar ne taae wɔ ase, wɔahyehyɛ nduadzewa no wɔ mu fɛfɛɛfɛ.

Asɔre dan mu, bea a wɔsom Nyame na mbaa na mbenyin atwa ehyia no. Mbasiafo binom tsetse egua do a wokitakita hɔn baage wɔ hɔn nan do. Mmenyinfo no nso binom wɔtsetse ekyir. Ngua sisi hɔ a biribi nda do na apono nso si enyim hɔ.

Nnipakuw bi na wɔatwa ahyia ha yi reda hɔn amambra adzi. Binom gyinagyina hɔ a wɔhyehyɛ atar akɔkɔɔ na akyɛw akɔkɔɔ. Binom wɔ akyir wɔ akyir hɔ a hɔn wɔhyɛ fufuw. Binom wɔ akyir hɔ a wɔhyɛ fufw na hɔn penyin no akasa no, ɔhyɛ atar kɔkɔɔ a tuntum wɔ wɔ mu, oso ne kyew na afuw gu ne kɔnmu.

Mbenyinfo na woedzi ehyia wɔ dan bi enyim. Wɔhyɛ nkorɔfo a wosi dan. Migyedzi dɛ dan no hɔn ara na wosii. Ihwɛ nso a kwan da dan no enyim. Wɔhyehyɛ ntar akɔkɔɔ na wɔsoso kyɛw a ɔbɔ hɔn tsir ho ban.

Nyimpa pii etwa ehyia agorprama do. Ebibifo wɔ mu na Aborɔfo wɔ mu, na Ebibifo no wɔdze Ghana frankaa no ne tam dze apempam ntar. Ɛna ebien gyina enyim a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ ma nkaa no wɔrehwɛ.

Kurow na ogu hɔ no. Adan yantam da hɔnom. Adan sisi hɔnom. Adan bi sisi hɔnom na dan no bi yɛ kyɛnse adan. Ebi yɛ obodan. Ebi nso sisi koko do.

Nnipa binom soso heardpan; kyɛnsee a mesinfo na wɔdze yɛ adwuma no. mɔɔta wo mu nadze refow kan dza kama ɔdansinyi no.

Beaeɛ a wɔyɛ adansi adwuma ni. Mahyin a wɔde miksi mɔta bi sisi hɔ. Mmesiafo wɔhɔ a wɔreyɛ adwuma, mmenyinfo so wɔhɔ. Beaeɛ no adwuma di nkotee na ogu hɔ.

Mfonyin yi reda hɔn a wɔtsetse ekuraase binom hɔn amambra edzi, mbasiafo binom akɔ haban mu a wɔsoso ndzɛmba dze reba. Binom etwa ahataw a wɔso dze rokɔ fie, binom soso kɛntɛn. na tseaseanam ebien woegyina ama hɔn a wofi haban mu nam no woeetwa mu.

Borɔnyi ayɛ n’anapa edziban, ɔayɛ edziban a ɔwɔ prɛtse mu, na kyɛnse bi nso si prɛtse mu. Flask kakraba bi si hɔ, na ɔayɛ noa ekutu no ho nsu so dze agu gyeraase mu si hɔ.

Nkrɔfo a wehyia wɔ ha no yɛ mmanynfo a Ghana man panyin ɔka ho. Bi nom rekyia wɔn sɛm ɛna bi nom nso wogyinagyina ekyir hwɛ da ɔrekɔ do. Ɔnam ibu nti, obi etu nekyɛw di ama ɔpanyin a wɔrekyia no.

Nnipakuw bi a wɔn amaberɛ yɛ kor. Wɔn mbɔfra na woehyiam wɔ ha no. Mbesiemba no furafura tam a wɔdze bi abobɔ duukuu. Mbenyimba no nso wɔhyehyɛ atar. Na tractor bi a n'ekyir, ne ti ate afir ne ti no do no wɔgyinagyina ho.

Abibiri man mu asua fo mmofra na wa ahyia wɔ sua dan kese bi mu na wɔn kyerɛkyerɛni no yɛ broni fitaa na wa abɛka wɔn nyinaa abom ama wɔn nyinaa wa ayɛ kuo koro a anigye wɔn anim ama wɔn nam a wano serew serew no nti.

Kar akwanhyia. Tseaseanam akwanhyia ooo. Akwanhyia yi tseaseanam kɛse no ɔadenkyen amunum atɔ ahɛn nkakramba no do ma nnympa atwa hɔ aahyia.

Nkurɔfo abɔ kyenku de ahuri huri ne asaw de regye wɔn ani. Ɛbinom ahurihuri agyina ahyɛn a wɔka wɔn hɔ do na ɔkura wɔn kurom frankaa.

Dua bi si hɔ a mbanyin na mbasiafo wɔtse ase a ayer sisi wɔn enyim a wɔrobɔ. Wɔn nyina wɔhyɛ akɔmfo asenmu, na ɔbaa kor ehuruw akɔ sor ɔresaw ayer a wɔrobɔ no ano.

Dan mu ngua ebien sisi asa kɛse bi do. Na ban no ho no, mfonyin a wɔadrɔdrɔw no wɔ adze do bobɔ hɔ. Wɔahyehyɛ ndzɛmba bi so a ɔhyɛ wardrobe bi mu. Na famu hɔ nyina wɔatow no tiles fɛfɛɛfɛ.

Besia bi tena egya ho. Ɔtena efie bi ne nim. Gallon a ngu wɔ mu si ne kyɛn. Kolpɔt a egya wɔ mu wɔ hɔ ɛna ɔrekyew bofrot.

Adzesuafo ehyia wɔ dan kɛse mu resua adze, na kyerɛkyerɛnyi nso gyina hɔn enyim a ɔrekyerɛ hom adze. Hɔn mu biara wɔ ne computer a ɔda n'enyim.

Bea a wotu sika kɔkɔɔ nyi, na nyimpa pii aba a wɔreyɛ edzwuma wɔ hɔ, na binom rotu anhwea no. Binom rohohor, na binom nso reyiyi no mu sika no.

Banyin bi nye ne mba mbanyimba ebien na woetu tfam egudze n’anhwea no bi ahohor. Na ndɔbaa a wonyaa no wɔ mu no, wɔdze abɛkyerɛ hɔn egya ma hɔn egya ruhue.

Africa edziban ahorow no mu bi; borɔdze ampesi a ɔgu asankam, wɔanoa nkyerefua egu ho, woebubu nnam egu ho, na wɔayɛ abom a ngo kɔkɔɔ gu ho a .

Asaase yantamm ɛna woedwiriw no do nyinaa wɔrotu sikadur wɔ mu. Wɔti anhwea no a,na waahohor dɛmmrɛ wɔbɛnya sika wɔ mu ama hɔ nyinara ayɛ basabasabasa dɛm ara.

Mfiri a wɔdze dwuruw ndɛtse na akoko na wɔdze di dwuma wɔ ɛha. W'edwuruw ndɛtse no, na wogu do so a wɔreyɛ edwuma.

Asaase a wotu famu egudze wɔ do. Ahɛn akɛse bebree dza wɔdze soa anhwea no na dza wɔdze tsi anhwea no gu mu, ne nyinaa sisi hɔ.

Nkran abɔnten do, aguadzibea na sotɔɔso atwa hɔ ahyia. Nnipa nenam kuro no mu, binom retɔ adze, binom retɔn, ɛnna ahɛn nso retwam wɔ hɔ. Stores akɛse no, wɔwɔ hɔn edzin a wɔdze abobɔ hɔn store no ano.

Eyi yɛ gua kakraba mu a wɔtontɔn atɔsodze ahorow wɔ hɔ. Atɔsodze no bebiree wowɔ ndakam sisi hɔ.

Nsatsen kɛse a ɔda pɔw mu, na pɔw no ayɛ kusuu wɔ nsu n'aafa na n'afa. Ɔnam ne kɛseyɛ nti, wɔde nnyama agugu do a wɔredze nsu no kɔɔ.

Ahenfo ahorow na watwa ahyia adwabɔ ase na ɔredwendwen wɔn mpuntuo hɔ. Wɔn mu mmaa hemaa ne wɔn manfoɔ ne wɔn akyeame nyinaa wa atwa ahyia wɔ adwabɔ no ase.

Aha yɛ nnete prɔtɔɔnea. Nkurɔfo gyinagyina nnɛtɔ prɔtɔɔ no mu. Ebinom nso ahyɛ wɔn ataar fɛɛfɛw a wɔn wɔrenyɛ adwuma no bi. Adwumayɛfo no wɔretiti nnɛte no bi dze akɔnwen wɔn nsa ano adwuma.

Agoprama kɛse do a ɔkyerɛ akurase agoprama a nbenyini ba ɔgu do na ɔrebɔ bɔɔlo.

Mbaa bebree na wɔafa wɔn afadze redze reda hɔn amambra adzi. Ihwɛ afadze no a nhwaaban hɔn kɔn. Binom nso ahwendze deda wɔn kɔn. Na dza bobɔ wɔn tsir. Na wɔn nyinaa wɔabom wɔredzi asaw.

Kaal kwan a ahɛn sisi do. Na dan a ɔyɛ aborɔsan nso ɔwɔ kaa kwan nafa. Bɛnyin bi hyɛ ataare a ne soro ɛyɛ akokɔangwa na mpaboa gyina kaa kwan nafa.

Oguan hwɛ fo bi de ne nguan rekɔ adidi. Abansoro nso si hɔ, ɛhwɛ a ɔtaa do, bi wo soro, benyini bi retwa mu na nbenyi foɔ nso retena hɔ regu do na ebi nso asiesie sie neɛma wɔ pono do a ɔton.

Sotɔɔ a mbesiamba bi tete mu. Sotɔɔ no yɛ sotɔɔ a wɔyɛ tsir. Bea a wɔyɛ mbesiafo hɔn tsir a. Ngua sisi. Mfonin a ɔkyerɛ tsir korɔ a ipɛ dɛ iyɛ nso bobɔ ban ho.

Sutsen kɛse papaapa na ɔda hɔ. Ahɛma sisi do, ahɛma no wɔn mu bi wɔdze afiri ɛna wɔdze si do ana wɔdze adi dwuma, na bi so wɔdze atabon na wɔdze di dwuma.